Oondundu odho dhimwe dhomiinima mbyoka yashitwa komuwa ndhono hadhi opaleke evi nawa. Shino ohashi eta aatalelipo. Mondundu ohamu mene iimeno ya yooloka mbyono yili hayi opaleke evi ngele tothaneke nege watala.

Onduli yamwe haye shi ithana ombahe. Oshinamwenyo shomuthika omuleleka shomalwaala omambithithi, hashi adhika mokuti . Ohashi li owala omwiidhi nomafo gomiti. Ohashi hili aatelelipo taya zi kiilongo niilongo.

Uunafaalama woombaka owo wumwe womuunafaalama mboka hawu vulu oku etela oshimaliwa shomondjato .okulanditha omahi goombaaka nenge okulanditha onyama yoombaka yoyene

Omamanya omanene ha ga adhika moondundu nenge mokati koondundu. Oha ga vulu oku adhika miilando nenge miilongo mbyoka ya dhengwa kekakamo lyevi, unene tuu muAfrica.

Oohi oyo iinima mbyoka yi li ya simana. Iinamwenyo mbika oya simana, oshoka oha yi eta omauwanawa moshilongo shetu, mono oohi ha dhi vulu oku landithwa, e ta dhi tu pe oshimaliwa. Oha dhi liwa wo , opo dhi paluthe omalutu getu.

Mongaashingeyi aanafalama oye li haya tekele iimeno yawo, uuna yeyi kunu nawa mehala moka yahala. Ohaya longitha ominino ndhoka dhi li pombanda, ndhono hadhi tsimine owala uuna wapatululako komunino ngoka.

Iimeno oya simana muuyuni wetu. Aanafalama oye yapo nomashina ngoka ha gavulu oku tekula iimeno. Iimeno oha kunwa yili meni lyomatungo, iha yi kunwa pondje, oha mukala mwatulwa omalamba omawanawa ngoka hagakala ongaa oonte dhetango.

Oondundu odhili dhasimana muuyuni, oshoka aantu mboka kayena oondundu miilongo yawo, ohaye ya yatalelepo oondundu moshilongo shetu, ano oshilongo shetu Namibia. Shika oshili sha simana. Aantu yamwe oyeya yuuka moondundu moka, mono mwatulwa omamanya onga taga monika nawa.

Ontsa oyimwe yomoondhila ndhoka dhasimana, naumwe wo muukwatya wo ntsa, oha yi monele kokule. MoNamibia oho yi mono yatulwa koshihako shoshilongo shaNamibia.

Oongombe, otu na oonani dhooKapolo, ooShilulu nooMatengu hatu ya menekitha ongula, tuya tule kondjoko, ye tu pe oshilwa. Moshigunda tu na mo ooonkiintu , ndhoka ha dhi tu pe omahini goku lya omwiha nuulalelo.

Uunamapya uunafaalama owo thimba yina ongodhi. Tsika iimeno nena, sila omiti oshimpwiyu, opo wuvule okwiimonena sha shomondjato, wuvule okwiimonena iipalutha, wuvule okufutila aanona yoye osikola, oshowo okwiisila oshimpwiyu kungoye mwene.

Oohi odha simana oshoka aantu oha ye dhi tekula nomalalakano opo yavule oku kala yi imonena oshimaliwa ngele ye dhi landitha. Oha ya vulu wo okupa aakwanezimo yawo uuna ye dhikwatamo opo yavule okulya.

Aawambo oyo yamwe yomaantu mboka hayadhika moNamibia mbono yeli halongo momapya mbono hakuti anamapya, oyeli halongo iilya yawo ota yeyiteya una yakoko opo yavule okuyi pungula wo yavule okulya una kakuna omvula.

Kahadha osho shimwe shomiitekulwanamwenyo shoka hashi tekulwa shono haku ti oshikwamawawa, shika oshili sha simana oshoka aantu ohaye shi li onga onyama nenge tashi gandja omayi.

Epululo elongekidho lyevi muunamapya nuunimuna otaku longithwa iilongitho ngaashi omambakumbaku opo evi lyi kale lya wapalela okukunwa iimeno mbyoka tayi tupe iipalutha.

Aanafalama oha ya longekidha omapya gawo moka ha ya kunu shoka yahala. Ethimbo lyoku teya ngele lyathiki, aanafalama mbaka oha ya longitha omabakumbaku ngoka ha ga kwathele oku teya, shika oshasimana oshoka oha shikwata ethimbo lyaanafaalama nawa.

Okuteta nokugongela oomwiidhi koofalama nelalakano wuye komalandithilo gula landithwe, gu ka liwe kiimuna ngaashi oongombe, iikombo nenge iitekulwanamwenyo ngaashi uumenye nosho tuu.

Ontsino kafuuli komiinamwenyo ayihe, atya eyala embundu nuuyala uuluudhe nolwiinga oluleele lwatsa megulu, kehole uuwinayi, kehole omapiyagano, agundjila aluhe. AaNamibia twemusimaneka twemutula koshihako shoshilongo shetu.

Okulongekidha omavi momapya oshowo moofalama gavule okukunwa Iimeno yokuninga omahupilo oshowo yokulanditha ohaku kwathele oku etapo iilonga maakwashigwana oshowo miilongo.

Oongolo noonduli oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mEtosha lyoshilongo shetu. Mbika oyili yasimana oshoka ohayi eta oshimaliwa moshilongo shetu uuna aatalelipo tayeya moshilongo shetu etaye tupe oshimaliwa.

Ombuga olyo ehala ndoka taĺu monika nawa, ndono hali kala lina oondundu. Oondundu odhili dha simana oshoka ohadhi tu etele oshimaliwa, shika oshili oshiwaanawa onga oshiĺongo, oshoka oshimaliwa shino ohashi longithwa oku yambula po oshilongo shetu.

Aanafaalama oyeli yeshi nkene hashi endwa opo ya vule oku kala ya imonena sha miikunino yawo. Mono yena omikalo dhominino, ndhono hadhi tekele iimeno yawo nawa uuna kaapu na omvula.

Momilonga odhindji dho momahala moka hamu adhika omeya, ohamu vulu oku enda uumbautu, mo ohamu adhika wo iinamwenyo ngaashi oohi, oongandu nosho tuu. Ngaashi moNamibia otuna mo omilonga ngaashi oKavango, oKunene nosho tuu.

Omukalo gokutekela iimeno tolongitha ominino ndhoka dhatulwa pooha dhiimeno. Ominino odha tsuwa oombuthulu kehe pooha dhoshimeno opo dhi vule okutekela iimeno taku longithwa omukalo ngoka omuwanawa nomupu okulongitha.

Uunafalama woondjuhwa nawo otawu ende tawu indjipala nosho tuu omalongo gena sha nankene tuna okutonatela oondjuhwa shina sha nomikithi, okuya komalandithilo nokupungula oshimaliwa shoye nosho tuu.

Oondundu, oyo omahala ngoka haga monika, ngono ga ningwa nomamanya ngono haga kala wo omawanawa, ohaga eta aatalelipo moshilongo shetu. Shino ohashi tu pe oshimaliwa, oshoka aatalelipo ohaye ya niimaliwa yawo okuza kiilongo yawo.

Oohi odhili dha simana uunene, oshoka aantu ohaye dhi tekula . Aanafaalama yoohi ohaya ningi iikunino yawo mono haya tula mo oohi etaye dhi pe iikulya. Uuna omeya gakaka aantu ohaye ga kutha mo nongele dha koko dhaningi oonene aantu ohaye dhi kutha mo.

Etsiko lyomiti. Ngele oto tetepo omuti gumwe, tsika po omukwawo opo tu kalekeni omudhingoloko gwetu guna omiti dha gwana nawa. Ta dhi tu pe omizile dha gwana nawa, aantu niinamwenyo, tadhi tu pe iiyimati, ta dhi tupe ombepo djoka hatu fudhilemo, iikuni, uuhoho nayikwawo yilwe.

Aanafaalama yoohi oyeli aantu mboka haya tekula oohi, yo yena ngaa uukunino wa yooloka. Shika oshili sha simana, oshoka uuna omuntu wa tekula oohi dhoye oho vulu okudhi landitha nenge tovulu woo oku pa aakwanezimo yoye nenge aashiinda.

Omatama ogo gamwe ge li ga simana, ngono hage tu etele omauwanawa ogendji, oshoka ohaga vulu okulandithwa, e tage tu etele iimaliwa, ohaga tulwa wo momihoka, opo aantu yavule okukala taya li omihoka dha dhoga nawa.

Gumwe gomomukalo gokutekela iimeno muunamapya, peha lyokutekela to longitha ekana lyokutekela nenge eyemele opu na omukalo gokulongitha okapayipi okutekela iimeno nawa nonuukeka.

Iikwamboga oyili, iinima mbyoka iiwanawa mono omakembilyi geli haga longithwa, ngono haga vulu okulandithwa ohaga kunwa ne kaanafalama opowo ya vule oku kala yapalutha omalutu gawo kumwe naa kwanezimo yawo.

Eteyo lyiilya mbyoka hayi longwa momapya uunene kombinga yokoshitopolwa shoonoli kaAwambo moshilongo shaNamibia naAfrika. Ohayi longwa nee opo muvule okuza uusila womahangu mboka hawu liwa esiku kehe.

Oku kwata oohi okwa simana noonkondo. Oku tupa osheelelwa, ohashi tupe woo oshimaliwa shomondjato shino tatu vulu ku ikwatha nasho, okulanda iikulya, okulanda oothewa, oshowo okuninga omauhupilo ngaashi okufuta oosikola, noku londa iiyenditho okuza komahala gi ili nogi ili.

Mongashingeyi, aantu oyeli ya ninga uukunino woohi, mono yeli haya tekula oohi dhawo. Oohi momeya muno, ohadhi pelwamo iikulya, nelalakano opo dhi koke nawa, dho dhi vule oku kala dha landithwa nenge dha liwa.

Aanafaalama yoondjuhwa oyeli yeshi nkene hadhi endwa. Mono haatekula tayedhi pe iikula nomeya, nelalakano opo dhivule okukala dhagandja iimaliwa una aantu yedhilanditha.

Iimeno oyili iiwanawa oshoka ohayi wapaleke omalukalwa getu, aaantu oyeli hayatungu omatungo gawo kombanda yevi nelalakano opo yiikeelele komitenya nenge nditye komvula.

Uudhila owumwe wuli wa simana muuyuni awuhe. Mbuka ohawu vala omayi etawu tendula, opo wu vule oku kala wa tana nawa. Uudhila owuli hawu tungu omagumbo gawo nomwiidhi nenge niiti, hawu tungile kombada yiimeno.

Muuyuni wetu omuna iinamwenyo ya yooloka. Mono hamu adhika woo Oongolo. Oongolo mo Namibia ohadhi adhika mEtosha. Etosha lyoshilongo shetu ndyono lili hali tu pe oshimaliwa. Ohali tu pe nee uuna aatalelipo ye ya moshilongo shetu.

Uunafalama woondjuhwa owuli wasimana noonkondo mongashingeyi. Okutupa iilonga, okutupa wo iimaliwa yetu yokwiikwatha osho wo okutupa onyama nomayi. Muunafaalama muka omo hamuzi onyama ndjoka hayi falwa koositola nomayi goku kalandithwa.

Aanafaalama oyeli haya tekele iimeno yawo. Mono mongaashingeyi ihaaya tekelewe nuudhigu mono yena ashike ominino ndhoka hadhi taakana miikunino yawo. Mono hadhi kala dha tsuwa uumbululu shiikwatelela kiimeno mbyoka yilimo.

Omboga noshithima yimwe yomiikulya yetu yoshiwambo mbyoka hatu kunu noku longekidha kutse yene opo tu vule okulya momagumbo getu, twaa ikolelele owala kiikulya yomoositola nenge kiikulya yopashinanena.

Uunafaalama woku eta po iikwamboga ngaashi omboga, uunawamundesha nosho tuu, nuuwanawa wiikwamboga owo mboka kutya ohawu keelele omikithi ngaashi omalondo goombinzi, ombato, oshowo okukaleka po uundjolowele womuntu.

Iigandhi ,iisiikililomwa yetu yopashiwambo hamu siikililwa iilongomwa yetubyomomapya ngaashi iilya ,iilyaalyaka, nomakunde .nohayi vulu oku siikililwa ethimbo ele ngele oyatungwa noya thilwa nawa.

Aanafalama oyo yamwe mboka haa longo niimeno mbono yena omikala nkene yena oku tekela iimeno yawo oyeli haa tekele iimeno yawo taa longitha ominino shoka shili ihaa shi pula oonkondo odhindji.

Uunafaalama woombaka nawo otawu ende tawu indjipala unene nawa moshigwana shetu, okutu etela omauhupilo, oku etapo iimaliwa, okutu etela onyama, okutu etela omayi, okutu etela woo omalwenya okuga longitha opo tu vule oku etapo iizalomwa yetu

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. MoNamibia, yetu ohayi kala mEtosha, mbika oyili yasimana oshoka ohayi tu etele omawuwanawa, shino ohashiya ne ngele aantu yeya okutalela po oshilongo shetu. Ohamu adhikwa oondjamba noonduli niikwawo wo.

Ondjuhwa omuwambo eyi Luka ka hadhashala omolwa oku hadha kwawo ihaku pu tuyina momagumbo oshowo tuyina koofaalama ondjuhwa ohayi tupe omayi oshowo omalwenya oshowo ohayi longithwa iilinga yi ili noyi ili.

Aatukindhila oyeli haya kutha omathano ngoka haye gakuthile ko mombanda, shika oshili shasimana oshoka omathano ngaka ohaga vulu okukala taga monika nawa naantu ohaya vulu okuga longitha oku longathana.

Monena uunafaalama wiikulya otawu dhana onkandangala mokati ketu. Owo othimba yina ongodhi miigwana yetu osho wo mokati ketu okutu etela iikulya yayooloka no yayooloka yetu yokulya osho wo okwiiyetelasha shomondjato.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mono aantu haye dhi tekula nelalakano opo yavule okudhilanditha nenge tayali nookuume kawo nenge naakwanezi yawo. Oha yedhilanditha opo yavule okwiimonenamo iisimpo.

Ondoloopa olyo ehala ndyoka ha li monika nawa, mono aantu yeli ya tunga omatungo omawanawa mu na oombelewa. Aantu ohaya zi komikunda taya yi kondoolopa. Oondoolopa dhimwe ohadhi adhika pooha dhomafuta.

Aanafaalama oyo yamwe mboka haya longekidha evi lyawo nawa. Ohaya longekidha nee evi nelalakano opo ya vule oku kala ya kuna mo iimeno yawo. Shika oshili sha simana oshoka evi ngele lya longekidhwa nawa aantu nenge iimeno oyili hayi kala yina omidhi dha mena dhaya mevi mo.

Onkoshi nedhina limwe otuli ithana atu ti ooKafute kAnenganga , iiyamakuti yomokuti hayi li onyama yiiyamakuti iikwawo okuninga uuhupilo.

Uutekinololyi owetweetela omawuwanawa ogendji, yetweetela iilongitho, yetweetela omashina omanene nene, yetweetela omambakumbaku getukwathele okulonga omapywa getu. Oshowoo tulonge iiyimati yetu okutulongekidhila omapywa opo tuvule okuninga uuhupilo.

Ekende oludhi lwo moohi. Oha lu adhika nee omiishana, omomiilonga, omoondombe no pomahala giili nogiili. No hali liwa noku landithwa.

Olufuko, ohango yopamuthigululwakalo gwaawambo hono uukadhona wakatyepa hawu falwa opo ku ulike kutya eeno okathikama pethimbo lyokuhokanwa nenge tawu vulu oku yako a ka mone omuyaleki.

Oondundu odhili dhasimana oshoka ohadhi eta aantu moshilongo shetu. Shika oshili shasimana oshoka ohashi eta oshimaliwa uuna ye ya moshilongo shetu, mono yeli haya futu oshimaliwa shoka hatu longitha.

Ombakumbaku yomatemo yoku nawapaleka nosho wo oku halakanitha evi, li kale lya yela nawa, noli li nawa, li kale lyo opalela okukuna iimeno muunamapya, osho wo koofaalama.

Uunafaalama wo ku tekula oondjuhwa ota wu ende ta wu koko mongaashi ngeyi nonando aantu monale oya kala kaayena uunongo nontseyo yokutonatela oondjuhwa, mongaashi ngeyi ota ya ende ta ya mono omadheulo omawanawa moku tonatela oondjuhwa.

Uutekinolohi owuna omauwanawa nomauwinayi ogendji. Monena uutekinolohi owetu etela omashina goku kokeka iimeno, ihe otandi londodha aakwashigwana ooyakwetu ya ilongele iikulya yawo yene momagumbo gawo, ya ninge iikunino opo ya vule iikulya yoku ipalutha, ya yande iikulya mbika tayi longwa komashina.

Aanafaalama oyeli haya munu iinamwenyo ya yooloka, mono mwa kwatelwa woo oohi ndhono haku ti omankende, ndhika odhili dha simana oshoka uuna dha koko nawa, ohadhi tupe omauwanawa mono hatu vulu okulya nenege tatu landitha.

Oombaka odho dhimwe dhomiikwamawawa ndhono hadhi vulu okutekulwa. Odhili hadhi tekulwa tamu tulwa omeya , oshoka odhi hole okuyoga. Uuna dhatekulwa ohadhi pewa iikulya nomeya wo opo dhivule okukoka nawa.

Embakumbaku eshina lyomagulu omanene, lyomatemo goku tsikwa ondjamba, hali matuka oowili noowili oku pulula noku longekidha evi, li vule oku kunwa iimeno niipalutha yetu.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wa simana mongaashingeyi, oku tu etela onyama, okutu etela omayi, okugandja iilonga kwaamboka taya kongo iilonga, osho wo okugandja oshimaliwa kaanafaalama noku ninga omauhupilo.

Mongaashingeyi iilonga oya ninga iipu oshoka aanafaalama oye na omashina ngono haga longithwa opo ga vule oku kala ta geya kwathele ngele taya kunu iimeno yawo. Shika oshili sha simana unene.

Iithima nenge tutye iimbombo oyo yimwe yili yasimana mbyono hayi tekula aawambo. Aawambo ohaya limi iilya yawo opo yavule okukala yiipalutha momukokomoko gomvula ayihe. Ohaya ningi wo iililo mono hamu tulwa oshithima.

Aanafalama oyeli yeshi nkene hashi endwa, opo wo ya vule oku kala ya ninga iimeno yawo nawa. Mono haya tulako oonete kombanda, una ya kuna iimeno yawo, opo kayi dhengwe komutenya unenenene.

Aanafaalama oyeshi nkene hashi endwa nkene ena okutekula oohi dhawo. Ohaya ningi uundama wawo mono haya tula oohi, shika osha simana oshoka ohamu tulwa omeya dho oohi ohadhi kala aluhe momeya.

Omenye, shimwe sho miinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti, no sha tseyika nawa molwa ondapo yasho ndjoka hashi vulu oku matuka ookilometa odhindji, moowili oonshona. Oshi na oshipa, nonyama ndjoka konyala yi fe yoshikombo.

Aanafaalama oyeli yeshi nkene haya tekula iimeno yawo, mono ye li haya telekele iimeno yawo pamikalo odhindji. Oye li woo haya telekele iimeno yawo taya longitha ominino dhono hadhi kala dha enda popepi niimeno.

Aantu mboka haya zi komahala giili nogiili nenge kiilongo yayooloka opo yeye ya talelepo ehala lyontumba. Aatalelipo oyena omawuwanawa gontumba. Ohaya eta iilonga, iimaliwa moshilongo oshowo oku kwathela oongeshefa dhoka dhopevi.

Onkoshi nedhina limwe tutye Kafute kanenganga shimwe shomiiyamakuti hayi adhika mokuti. Ihayi kala pokati kaantu. Nomahupilo gawo ohayi hupile mokulya oonyama dhiinamwenyo iikwawo mokuti.

Embakumbaku eshina lyomagulu omanene hali tu kwathele miilonga ya yooloka ngaashi oku pulula omapya, oku tuta omavi noku longa wo iilonga yi ili noyi ili momapya ngaashi okuteya, oku gongela iiyimati niikwawo yilwe.

Uunafaalama woondjuhwa unene miilongo yetu yAfrika kawa li watalikako lela onga wa simana , ihe monena owo thimba yina ongodhi wo owuli natango wapumbiwa unene komahala gomalandithilo okugandja onyama, omafufu oshowoo omayi.

Onkanga oshidhila shuutoto hashi adhika mokuti, hashi vulu oku tekulwa momagumbo, shi na omalwenya haga kondjelwa kaanangeshefa, shi na onyama ontoye, shi na wo omayi haga vulu oku liwa kaantu noku landithwa.

Owuli wahala oku tekula oohi dhoye nawa. Inda ano nena kaanafaalama mboka haya tekula oohi. Oyeshi nkene hashi endwa mono haya ningi uukunino woohi taya tulamo omeya etaya tulamo oohi.

Omashina omanene gomuunamapya nuunafaalama ngoka haga longithwa okukokeka oombuto nenge uumeno uushona, manga inaawu tsikwa mepya wuvule okukoka kuze iiyimati oshowo iihape niingumutulu ndyoka tayi vulu okufalwa komalandithilo.

Uunafaakama woondjuhwa owu li wa simana mongaashingeyi, oku gandja iilonga kwaamboka taa kongo iilonga koostitola osho wo oku gandja onyama nomayi koositola nosho wo moshigwana, no ku ninga omahupilo gopashimaliwa.

Uunafaalama woohi, omukalo goku tekula oohi nomalalakano goku etapo iikulya nenge goku etapo iilandithomwa, oshowo oku gandja iilonga kwaamboka ya pumbwa iilonga moshilongo shetu.

Ondjuhwa oyo yimwe yi li oshitekulwanamwenyo shoka shi li oshiwanawa, shono Aawambo haya tekula nelalakano opo ya vule okupalutha oonkalamwenyo dhawo nenge aakwanegumbo yawo. Oye li haye shi dhipaga taye shi landitha opo ya vule oku imonenamo oshimaliwa.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka hayi longithwa mongaashingeyi. Aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ya vule okupulula omapya gawo nelalakano ya tule omwiidhi ngoka gwa mena kombanda kohi uuna omvula ya loko.

Mongaashingeyi aanafaalama oye ya po nomikalo odhindji nkene yena okutekula iimeno yawo. Mono yeli haa tekula iimeno taa longitha omashina mono muna omalamba ngono haga kala taga ulike gafa onga oonte dhetango.

Shimbungu, osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi vulu okulya onyama nawanawa, mbyono ihayi li nande omwiidhi. Oshinamwenyo shika ohashi li unene onyama ndjoka ya dhipagwa nale ngashi koonkoshi.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiikwamawawa mbyono hayi tekulwa kaawambo. Ohayi tekulwa nee nelalakano opo yi tupe omayi. Uuna ondjuhwa ya tendula, uuyuhwena ohawu koko etawu ningi po oondjuhwa oonene, dhono hadhi vulu oku landithwa opo dhi tupe iimaliwa.

Aanafaalama oye li yasimana muuyuni , oshoka ohaya kunu iimeno yawo mbyono yili hayi liwa . Ohaya vulu okuyilanditha, ohaya vulu okuyi lya naakwanezimo yawo , taya palutha omalutu gawo, taya landitha yo taya mono mo oshimaliwa.

Aatalelipo ohaye ya okutalela po oshilongo shetu, mono haya yi komavi ngoka goondundu noohauto dha yooloka . Shika osha simana, oshoka aantu ohaya imonene oshimaliwa nenge oshilongo ohashi imonene oshimaliwa uuna aantu mbaka ya futu oshimaliwa.

Aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo yo taya tekele omapya gawo nenge iikunino. Shika ohashi ningwa nee uuna omuntu ta tile omeya, opo iimeno yivule oku kala tayi kala yina omafo taga monika nawa, nenge iiyimati nenge iikwamboga tayi monika nawa.

AaNamibia sho yakotoka ohaya tungile omagumbo gawo mokuti ano mombuga mono aantu ngele ta yeya moshilongo shetu ohaya futu oshimaliwa opo wo yavule okukala yalalamo momahala getu ngaka.

Iikwamawawa oyo yimwe yasimana muuyuni wo ngaashi ngeyi. Aantu oha ye yi tekula omolwo omayi gawo nenge onyama. Shika oha shiningwa opo aantu yavule oku landitha, eya yi imonenemo oshimaliwa.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya ,mono aantu haye ye kwata mo taa longitha oonete. Oohi odhili dha simana oshoka ohadhi liwa onga omweelelo, tadhi vulu wo okulandithwa opo aantu yi imonene oshimaliwa.

Ominino odho dhimwe dhoka dhili dha simana, dhono dheya noshinanena. Aanafalama oye li yedhi simaneka oshoka ohadhi ya kwathele, aantu ihaya longitha oonkondo odhindji mokutekela iimeno yawo.

Aanafaalama yoohi oyeli haya fulu iilambo, e taya tulamo oonayilona miilambo moka opo omeya kaagaye mevi. Opo ihe taya tekele mo omeya, e taya tulamo oohi opo yavule okutekula oohi dhawo.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hakutiwa iiyamakuti .oshinamwenyo shika oshili shina othingo . Ohashi vulu okutekulwa otashi pewa omahini onga oshishona. aakwiilongo oha yeya nee okutala iinamwenyo yetu.

Eshina lyokulongitha okutula mo omiti nuuhoho muunamapya wiimeno. Uuyuni shi tawu ende tawu humu komeho aantu ihaya longitha we aantu oyo taya tula uuhoho nomiti piimeno, ihe ohaya longitha omashina.

Mongaashingeyi Aanafaalama oyena iilongithomwa mbyoka haya longitha momapya gawo .Iilongithomwa ongaashi omambakumbaku nenge omaloli ngoka haga vulu okukwathela aanafaalama.

Aanafaalama yoohi oyeli haya ningi uukunino woohi, uuna uukunino waningwa nawanawa aantu ohaya tulamo omeya opo ihe yavule okutulamo oohi dhono hadhi zi uuhi uushona waza momayi goohi.

Iigandhi oyo yimwe yomiinima mbyoka yili hayi longithwa kaawambo. Aawambo uuna ya teya iilya yawo nawa etaya yungula, ohaya pungula iilya yawo miigandhi mbyono hayi kala ya kolongwa nawa nomaloya.

Aanafaalama oyeshi okulongekidha evi lyawo nawa mono haya longitha iilongitho mbyoka hayi vulu okukala yatanawuna evi nawa mbyono hayi nu omahooli, nelalakano opo omidhi dhiimeno dhiye mevi nawa.

Uunafaalama woondjuhwa owuli tawu dhana onkandangala mongaashingeyi. Aantu monale inaya kala yena uuyelele wa ihwa po wankene yena oku tekula noku etapo oondjuhwa, ihe mongaashingeyi uuyelele owa andjakanekwa kehe pamwe, nomuntu kehe otewu longitha esiku nesiku.

Aatalelipo mbono ha ya zi kiilongo yi ili no yi ili ha ye ya oku tu talelapo nosho woo okutalelapo omahala gi ili nogi ili ohaa eta iimaliwa moshilongo. Iimaliwa mbino ohayi yambulapo eliko lyoshilongo opo lyiye pombanda. Oha ye ya okutala iiyamakuti ,iimeno nosho tuu.

Iimeno oyili ya simana, oshoka ohayi eta omauwanawa moonkalamwenyo dhetu. Shika oshili sha simana ngele tatu landitha iimeno yetu, tatu landitha opo tu vule oku imonena oshimaliwa. Atu vulu oku teya ko iiyimati, nenge iikwamboga opo tu vule oku palutha omalutu getu.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ndhono dhili hadhi vala uutana, odhili hadhi tu pe omahini kumwe nonyama, uuna aantu omvula ya loko odhili hadhi paluka nawa oshoka ohadhi li omwiidhi.

Aanafalama yoohi oyeshi nkene hashi endwa opo yavule okutekula oohi dhawo shika ohashi ningwa uuna yatungu uukunino woohi taya tulamo omeya opo ihe yavule okutulamo oohi. Omeya ngele gakaka ohaga kuthwamo.

Aanafalama yoohi oyeli haatekula oohi dhawo nawa. Taaningi uukunino woohi omo ihe haape oohi iikulya, nelalakano opo dhikoke nawa dhono dhishi owala kutya ethimbo lyokupewa olini.

Ohotela ehala mpoka hapu ka lala aantu mboka haya katalalela po omahala ga yoolokathana. Ohamu kala muna oondunda dhokulala, uuyiyogelo oshowo ehala moka hamu telekwa iikulya. Uuwanawa wohotela owo mboka kutya ohayi eta oompito dhiilonga.

Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Oongadu odhili hadhi dhipaga aantu unene tuu kiitopolwa mbyoka yoKavango hono haku kala omeya, ano kuna oongadu. Oshinamwenyo shika oshili polupe lwoshiyengele ashike oshinene shi vule iiyengele.

Iimeno oyo yimwe mbyoka hayi opaleke omahala mono hayi vulu okukala Yakunwa pomagumbo .Aantu monena oya tunga omatungo gawo ga opaleka omahala mono aantu hayazi.

Etsiko lyiimeno nenge lyoombuto pautekinolohi, taku longithwa omashina omanene gopaunamapya nuuniimuna, shi vulithe oku kuna iimeno taku longithwa ooonyala nenge taku longithwa aantu.

Aanafalama yoohi oyeli haya kwata mo oohi una oohi dha thiki oku kwatwa. Ohaye dhi tula ihe momayemele nenge miiyaha. Mono haya vulu oku kedhi landitha nenge taya pe aakwanezimo yawo.

Omushiti sho ashiti uuyuni okwa shiti iimeno, evi negulu. Pevi okwa tulapo iimeno mbyoka tayi monika nawa, mbyono yili hayi opaleke evi, unene tuu ngele ya ziza nawa. Iimeno oyili hayi kwathele medhiingoloko lyomvula.

Uunafalama mongashingeyi owuli wasimana noonkondo ongele okueta iikulya mokati koshigwana osho wo okugandja iikulya mbyoka hayi landithwa moositola, okugandja iikulya kiinamwenyo osho wo okugandja iimaliwa kaanafaalama.

Ondjuhwa yOshiwambo oyi na onyama ontoye. Ohayi tu kwathele yi tu ningile uuhupilo, oyo hatu elele noshithima shoka hatu longo momapya. Ohatu yi tekula tseyene momagumbo oku tu pa onyama, omayi noshowo iiulya.

Kala moshi enditho shoye kalekapo oongamba dhoka watulilwapo kankameka oshihauto shoye mpoka shina okukala shakakama. Ino nyateka evi lyimwe lyomadhidhiliko ngoka gatulwapo uuna toka talelapo omahala moka muna iinamwenyo yanika oshiponga.

Namibia okuna omahala ngoka haga kala gena iinamwenyo ano iiyamakuti, mono hatu adhamo Etosha National Park . Etosha National Park olyo ehala ndyoka hali adhika uupundja noongolo, niinamwenyo mbyoka iiyamakuti oyindji ngaashi oonduli.

Muunamapya nuufaalama wiimeno otuna mo omikalo odhindji dha yooloka dhoku tekela iimeno yetu, otuna omukalo goku tekela iimeno taku longithwa ominino ndhoka hadhi tsuwa oombululu, kehe pooha dhoshimeno, shi vule oku tekelwa.

Oondjuhwa odhili dha simana muuyuni wongashinge oshoka ohadhi tu pe iikulya ano onyama nenge omayi. Aanafalama ohaya tekula nee oondjuhwa taye dhi tula muukuku uuwanawa mono haye dhi pe iikulya.

Ekwato lyOohii oshowo omalandithilo gOohii onga simana unene moshingwaana shetu, Okweta iikulya popepi noshingwaana oshowo okwilongela shoye shomondjato opo wuvule okwikwatha kungwey mwene.

Oondjuhwa, nedhina limwe hatu dhi ithana ookahadha, ohadhi tupe onyama ontoye, oshowo omayi ngoka hage tu kwatha tukale twa paluka nawa komalutu. Otuna omakondombolo omanene ngono hage tu pendula ongula onene, oshowo oondjuhwa oonkiintu dhoku indjipaleka.

Mongashingeyi iimeno yimwe ihayi kunwa we momutenya. Aantu ohaye yi kunu nee nenge ndi tye aanafaalama ohaye yi kunu nomashina ngono ge li haga tekula iimeno nawa. Oge li ge na omalamba, ngono wo ga talika ko onga oonte dhetango.

Uutekinolohi owa etelela iinima oyindji. Owa etelela omashina omanene ngono tamu vulu oku tulwa iinamwenyo ngaashi oondjuhwa opo dhi koke meendelelo dhi vule oku kala momalandithilo.

Efundja Omvula ngele ya loko unene nomilonga dhu udha, omeya ohaga zi mo taga tondoka gu uka kevi. Ohaga etelele oohi, ashike efundja ohali hanagula po omapya oshowo omagumbo niinamwenyo.

Ombuga olyo ehala ndyoka hali adhika li na oondundu, tadhi monikitha evi nawa. Aakwiilongo ohayeya moshilongo shetu, nelalakano opo yavule okukala yiimonena ehala ndika. Shino oshi li shasimana, oshoka aantu mbaka ohayetu etele oshimaliwa.

Okweetapo nenge oku kokeka iimeno ya yooloka taku longithwa omashina gi nogi ili . Itaku longithwa oombuto, omashina ,uuhoho nenge aantu yelipo okuyi tekela ihe otaku longithwa owala omashina

Aantu yamwe oye li haa tekula omayoka. Oshinamwenyo shika oshi li sha nika oshiponga, oshoka oha shi zi uuzigio, ha shi vulu wo oku lya omuntu. Aantu oha ye shi tekula ne nelallakano, opo ya vule oku kala ye shi mona, taa vulu oku shi kwata moonyala.

Omashina goku kanda oongombe muunafaalama wuunamapya nuuniimuna. Uuyuni sho tawu ende tawu koko tawuyi komeho aantu ihaya kanda we taya longitha oonyala nenge okumanga iimuna taya lingitha oongodhi ihe otaya longitha omashina.

Ombuga ehala enene ihali lokwa lyo ohali kala lya pupyala noonkondo. Ihamu kala iinamwenyo ohamu kala owala iimeno iishona nomiti mbyoka hayi vulu okukala muupyu. Ihamu kala aantu ohamu kala owala aantu ngele taya ka talelapo ehala ndoka.

Ondjuhwa yoshiwambo yili metiti yatelekwa nawa, yatulwa uutama nuunyanga. Oha yiliwa nee kaanegumbo, hayi liwa noshithima, ohayi vulu wo okutelekelwa aayenda noshowo okuliwa piituthi.

Aanafaalama yoohi oyeli haya fulu iilambo taya ningi uukunino yoohi, mono haya tulamo ihe omathayila ngono haga kelele omeya opo kaagahe mevi, ohaya tulamo ihe omeya e taya tulamo oohi.

Aantu shoya kotoka oya tungu omatungo gawo pomahala gayooloka uunene ngono geli piinima mbyoka tayi monika nawa ano uushitwe womumwa. Oya tungu nelalakano opo aatalelipo ngele tayeya moshilongo shetu taya futu ihe oshimaliwa.

Uunafalama wOohii nawo ngashi ngeyi otawende tawukoko Nawa nawa, Aantu oyendji ota yeende taya patuluka, Nokwilonga omiinkalo dhayoloka nkene yena oku tonatela Oohii opo dhivule oku yapasha shomondjato oshowo okutupa iikulya.

Ombunga ehala hali kala lya pupyala nonkondo, ihali lokwa lela nuupu, ihamu adhika iimeno nenge Iinamwenyo, iimeno mbi hayi adhika mo iimeno owala ishona shona yowala.

Oondundu oyo iinima mbyoka ya shitwa iileeleeka, ya shitwa momamanya nenge momavi. Iha ku vulu okutungwa nenge okulima nenge okukaleka iimuna. Omahala lela ge li kokule naantu haku kala owala iinamwenyo yomokuti.

Oondundu odhi li dhasimana oshoka ohadhi eta iimaliwa moshilongo shetu Namibia. Shika ohashiya uuna aatalelipo yeya moshilongo shetu yeli tayeya taya futu oshimaliwa opo yavule okukala yatala oondundu dhika.

Mongashingeyi aanafaalama oyeli haya longitha ominino opo ya vule okutekela iimeno yawo, taa longitha owala ominino ndhono dhili hadhi ululwa oombululu.

Oondundu odho omavi ngoka geli ga simana muuyuni awuhe. Namibia okwa iyadha ena elago mono Omuwa emu pe omahala ngaka. Ngano oge li ga simana oshoka ohaga eta oshimaliwa moshilongo shetu.

Etsiko lyomiti olya simana noonkondo unene. Omiti odha simana mokati ketu shaashi ohadhi tupe iiyimati, omizile, iikuni . Komiti oko hatu kutha iiti yokuhonga iipundi niitaafula yetu oshowoo iilongitho yokutunga omagumbo getu.

Aatalelipo aantu mboka hayazi komahala gi ili nogi ili oshowo kiilongo ya yooloka oku talelapo omahala , okutala iinamwenyo niikwawo yilwe. Oyena nee omawuwanawa ogendji. Ohaya eta oompito dhiilonga ,iimaliwa moshilongo oshowo oku kwathela oongeshefa ndhoka dhili pevi unene.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa, mbyono hayi tekulwa nelalakano opo yi vule oku tupa iimaliwa, uuna tweyi landitha onga iishona nenge iinene, nenge tatu yi landitha onyama ngele tweyi dhipaga.

Aakwankala, omuhoko tu guna muyimwe yomiilongo yaAfrika, tuyana woo muumbugantu wa Namibia, haya hupu moku lya onyama niiyimati mokuti, haya zala oonguwo dha ningwa miipa yiinamwenyo, aantu aatiligane pyupyupyupyu.

Muuyuni wookuku aantu okwali haya longitha iililo ya ningwa moombale, taya longitha wo omatiti. Shika osha li sha simana oshoka onkalamwenyo yetu kehe gumwe owa pumbwa okukala wushi omuthigululwakalo goye. Oya li haya teleke oshimbombo shawo shono sha ningwa momahangu.

Onduli oshinamwenyo shomuthika omuleele shina oshipa shomatoto. Aawambo oyeshi Luka ombahe ohashi oshi hupile mokulya omafo gomiti moNamibia otushina mo shili mEtosha ohashi hili ihe aatalelipo yeye koshilongo shetu.

Oohi odhili dha simana oshoka oohi ohadhi kwatwa e tadhi liwa nenge tadhi landithwa, opo aantu ya vule okwi imonena mo oshimaliwa shawo. Aantu ohaye dhi tekula nee nomalalakano ngoka.

Omambakumbaku omashina omanene ngoka haga longekidha evi opo livulwe okukunwa iimeno. Ohali kwathele woo okukuna iimeno, ohali kwathele wo okutsinina iimeno opo yaakwatwe kuupuka noko mikithi dhi ili nodhi ili.

Oshilya shetu shomahangu hatu shilongo noonkondo, hatu shilongo nuudhiginini, hatushi longo momapya getu tuvule okukuthamo oshithima shetu shoku tukaleka nomwenyo manga tuli kombanda yevi.

Uunafaalama woondjuhwa nenge tutye iikwamawawa moka iikwamawawa hayi tulwa moongulu mwa tulwa omalusheno opo yi vule okukoka meendelelo yi twe etele onyama, yi twe etele omayi yo yi vule wo okulandithwa yi twe etele sha shomondjato.

Onkoshi nedhina limwe hatu yi ithana Kafute kaNeganga. Oshinamwenyo shimwe sheyala lyembundu, hashi adhika mokuti. Yamwe ohaye shi ithana omukwaniilwa gwokuti. Ihashi li omwiidhi nenge omafo ihe ohashi li onyama niinanyemo iikwawo.

Gwonale okwatile waakambadhala kusindi, yo ombinzi yomuthigona iha yooto, penduka nena, kuna omiti, tsika iimeno wiimonene iihape niingumutulu wuvule okupa aanegumbo lyoye, wupe aakwashigwana yoye no kwii monenasha shomondjato.

Uunafaalama womatama wokuninga omahupilo gopashimaliwa, goku eta po iilonga mokati koshigwana, okueta po iikulya moshigwana oshowo okuya mositola, opo yi ka landithwe.

Muunamapya otunamo omashina ga yooloka goku longa. Otu namo oma mbakumbaku, ngoka hagetu kwathele oku longa evi opo dji vule oku kunwa iimeno. Ohali tu kwathele oku teya, nosho wo oku tsinina iimeno opo yaaha kwatwe kuupuka nokomi kithi.

Ondjamba ndjoka hatu yiithana kahenge ndjoka yina omakutsi omanene nenkoti. Ondjamba oha yili omwiidhi niiyimati.

Ombuga ehala ndyoka lya kukuta nolya pupyala. Mombuga ihamu lokwa nuupu ihamu adhika lela iinamwenyo . Ohamu adhika owala iimeno iishona shona na oha ku vulu oku ya aatalelipo yaka talelepo ehala ndika.

Efuta ndyoka hatu ithana Mungandu gwa sShigwedha, hali ithana aantu tayazi kiilongo yi ili noyi ili okuya yeli talelepo, tashi tu etele oshimaliwa moshilongo shetu, muna iinamwenyo ya yooloka, ngaashi oohi ndhoka hadhi tupe iikulya, oshowo ohali pe aantu iilonga ya yooloka.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mono aanafaalama haye dhi tekula, opo ya vule okulanditha e taya mono mo oshimaliwa. Shika osha simana, oshoka iisimpo ohayi longithwa pamikalo odhindji.

Othinge omvula Tu Sha yaloka nawa, ohakukala Kuna omeya miishana no miindombe, omwidhi ohashikala dha nzinza Nawa nohakukala Kwa talala nawa aantu ninamwenyo ohaya Kala yuvite ombili.

Oondundu odho dhimwr dhomiinima mbyoka ha yi adhika moshilongo shetu, mbyono yi li ya simana. Oha yi pe omauwanawa ogendji, mono ha yi vulu oku tu pa oshimoshimaliwa . Aantu ohaa yi ko.taa ka ninga omadhewo.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wa simana mongaashingeyi. Monale aantu inaya kala yena esimano lyuunafaalama woondjuhwa oshoka inaya kala yena omauyelele nkene yena oku tonatela noku sila oshimpwiyu oondjuhwa ,ashike mongaashingeyi omauyelele oga andjanekwa kehe gumwe.

Uushitwe owo oshinima shoka shili oshikumithi moka aantu haya kala taya kambadhala ya shiwe kutya oshili ngiini aantu oyeli haa thaaneke omathano pomahala ga yooloka ngoko haga kala taga monika nawa omolwa uushitwe ,aantu oyeli ya tungila pomahala ga yooloka wo.

Aanafaalama oye shi sho hashi landwa opo ya vule okukala ya longekidha omapya gawo nenge iikunino yawo. Oyena omashina ngoka haga yi omahooli, ngono haga kwathele okulonga, ngono haga kwata ethimbo nawa.

Aanafaalama oye li haya tekula iinamwenyo yawo mwakwatelwa woo Iikwamawawa a ngaashi oombaka noondjuhwa. Odhili hadhi pewa iikulya noompu ku tekulwa nawa, noha dhi tupe iipalutha.

Ehumo komeho olye tu etela omawuwanawa ogendji mokati ketu unene tuu mba tuli muunamapya. Olye teelelwa omikalo dhayooloka dhokutekela iimeno yetu, lyetu etela wo omikalo dhokutsinina omiti kiimeno yetu opo yaakwatwe kuupuka nokomikithi.

Omukwankala omuhoko gumwe hagu adhika muumbugantu waNamibia. Ohagu ningi ne omahupilo kiiyimati yomokuti oshowo oku dhipaga uunamwenyo mokuti nohaya zala iizalomwa ya ningwa miipa yiinamwenyo.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shina othingo onde , shono hashi li omafo giimeno nenge omwiidhi. Oshinamwenyo shika oshili hashi tupe iimaliwa nonyama. Iimaliwa ongele twa landitha omanga onyama ongele twa dhipaga etatu li.

Omeya ogo gamwe geli gasimana muuyuni awuhe. Omeya oga simana oshoka ohage tupe iipalutha. Oha tuga longitha okunwa niinima oyindji niimeno oye gapumbwa unene oshowo iinamwenyo, shika oshili sha simana kuuyuni awuhe.

otekinolohi oyetu etela iinima oyindji ya yooloka, yetu etela omashina goku kokeka iimeno nonando tuna tuu omashina ngaka, otandi indile nesimaneko tu longeni iimeno tsee yene moma pya getu tatu longitheni oonyala dhetu tseyene.

Uunafaalama wuunamapya owuli thimba yi na ongodhi mongashingeyi. Miilongo unene yetu yaAfrika uunamapya inawu kala watalika ko onga wasimana, aantu oyakala noku landa iikulya okuza kiilongo yaEuropa ihe mongashingeyi iigwana yetu nayo oyapashuka woo.

Gowanale okwatile omufupi kalya ombe ye kaambadha kasindi, muunafaalama otunamo iitopolwa yayooloka tunamo okutekula oohi noku tonatela oohi tuvule okumona iipalutha niimaliwa yokwiikwathela.

Uunafalama woonzi nawo owa simana, ohawu gaandja omawuwanawa ogendji ngaashi oku gandja oompiito dhiilonga kaakwashigwana, okugandja onyama moshigwana osho wo kositola ,osho wo oku gandja mafufu moka hamu nigwa onguwo ngaashi omandjatha niikutu yilwe.

Methimbo ndino lyongashingeyi oshili sha simana noonkondo opo wukune iimeno nokutsika wo omiti pegumbo lyoye wuvule okwiimonena iikulya kungoye mwene shivulithe oku kalanda kosikola, osho wo mbyoka tayi hupupo oto vulu okuyi landithapo yikupe sha shomondjato.

Embakumbaku shimwe shomiilongitho mbyono hayi longithwa muunamapya nuuniimuna. Oku kwathela, oku opaleka evi nosho woo okulongekidha evi livule okukunwa iimeno nenge omiti osho woo mehala moka hamu vulu okukala iinamwenyo.

Oshimbombo nondjuhwa nekaka oyo yimwe yomiikulya mbyoka ya simanekwa kaawambo. Uuna aantu taya zi mo momagumbo ohaya telekelwa nduno oshimbombo shoka oshiwaanawa shono hashi liwa nawa unene. Shika oshili sha simana oshoka omboga noshimbombo oya talikwakwo onga iikulya yina elago uuna omuntu tazi mo megumbo.

Iimeno oyi li ya simana, mono aanafaalama ye li haa kunu iimeno yawo. Iimeno mbyo hayi kunwa omu na iimeno ngaashi omabanana. Ngono oge li ga simana oshoka ohaga eta oshimaliwa uuna aantu taa landitha.

Omamanya omanene ngoka haga adhikwa moondundu nenge mokati koondundu oshowo miilando nenge miilongo mbyoka ya dhengwa komakakamo gomavi . Ohaga vulu oku tu etela uuwanawa ngaashi waatalelipo .

Ombuga ehala enene nene ihali lokwa. Ohali kala lyaputsala noonkondo na ito adha mo lela iinamwenyo nuupu ohamu kala owala iimeno iishona shona. ohali hili woo aataleli po mboka haya eta iimaliwa moshilongo shetu.

Omuti gomukwaava ohagu mene moombuga, unene tuu mombuga yaNamibia, nohagu hili aakwashigwana naantu ya za komahala gi ili nogi ili oshowo kiilongo yi ili noyi ili okuya oku talela po omuti nguka nohashi kwathele oshilongo shi ninge oshimaliwa.

Omambakumbaku ogeli ga simana, oshoka aanafala ohaya ye ga longitha oku kala ya pulula omapya gawo. Shika oshili sha simana oshoka evi ohali tanaulwa nawa, niimeno otayi vulu oku kala yina omidhi dhaya mevi nawa.

Uunafaalama woohi, taku longithwa oondama noonente moku tonatela oohi. Oto tegelele owala dhikoke ngoye tofala komalandithilo. Owa pumbwa oku kala todhipe iikulya, oku yopaleka ondama moka dhili, noku kuthamo omeya ngoka ganyata wutulemo ngoka gayela.

Uuteku woondjuhwa ota wu ende tawu indjipala methimbo lyonena, monale aantu kayali yena ohokwe yokutekula oondjuhwa oshoka kaya li yeshi omauwanawa gadho.

Uunafaalama woohi nawo otawu ende tawu koko mongashingeyi. Monale aantu inaya kala lela ye na omaunongo gokutonatela oohi ashike ngashingeyi uunafaalama otawu ende tawu koko naatu otaya ende taya pewa omadhewulo nkene ye na okutonatela oohi.

Iikulya yoshiwambo oshithima omboga oshowo ondjuhwa yoshiwambo ndjoka hatu longo kutseyene noonyala dhetu .oondjuhwa ohatu dhi tekula momagumbo getu . Omboga ohatu yimu momapya getu oshowo iithima mbyoka hatuyi longo miilya mbyoka hatu longo momapya getu .

Oondhila odhili hadhi vala uudhilona wadho. Ohadhi tungu imbamba yawo niiti nenge nomwiidhi, osha simana opo uudhila wawo nenge omayi gawo ka ga tatuke, ihe gakale ga kondekwa nawa kiiti nenge piihadhila yawo mpoka.

Onkoshi, kafute kanengenga, omukwaniilwa gwiiyamakuti ayihe mokuti, kafuuli ngu ashigako, kalya omwiidhi, ye kalya efo lyomusati, ohali owala onyama. Ngele owumu mono, tula ompadhi ketako, ngele hasho, waningi uulalelo we.

Namibia okuli oshilongo shoka tashi monika nawa shono hashi adhika woo noondundu dhono dhili dha opaleka evi. Aatalelipo ohaye ya ne moshilongo shetu opo yavule okukala yatala oondundu dhika yo taya thaneke omathano ngoka yahala.

Omatama ogo gamwe ngoka haga landithwa tagalandithwa opo aantu yamone oshimaliwa. Aanafaalama ohayega kunu nee etayegateyako uuna gakoko nawa. Ohagavulu okutulwa momuhoka ngono haguliwa.

Uunafaalama woondjuhwa hoka hatu vulu oku kutha omayi nonyama osho woo omalwenya goku etapo iizalomwa yetu . Ohatu vulu woo okudhi landitha po natango. Opo tu imonene mo sha shomondjato opo vule oku mona omahupilo.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka inaayitekulwa kaantu. Mbyono yili owala mokuti mono hamwaadhikwa iinamwenyo oyindji mbika oyili yasimana oshokaa, iinamwenyo mbika ohayitupe onyama ngee tatuyi dhipaga.

Otekinolohi inayi ya ashike oku tu teya po, inayi tu etela ashike uunyenge, ihe oye tu etela omawuwanawa ogendji. Ye tu etela omambakumbaku, omashina omanene gomavulu nomatemo jaga tondoka oowili okupulula omapya getu.

Muunafalama woohi kamuna owala okutula oohi momeya nokumwena ihe omuna iilonga oyindji mwa kwatelwa ehalamoka hamu kala oohi okudhipa iikulya nokukuthamo omeya ngoka ga kaka noku tula mo gamwe ga yela.

Mongashingeyi aantu oya shiwa uutoye wii maliwa mono nee yeya po noondunge nkene yena oku yi konga nawa. Oya tungu omahala mombuga mono aatalelipo ngele taye ya moshilongo shetu, ohaya longitha omahala nga

Aanafaalama oyo aantu mboka ha ya longo niimeno. Oyeshi nkene hayi endwa mbono ye shi nkene hayi tekelwa uuna pwaa na omvula. Oye ya po nomikalo okutekela iimeno yawo nominino ndhono hadhi kala dha enda popepi niimeno. Hadhi vulu oku patulula kopomba e tayi tekele iimeno mbi.

Esimano lyokutsika iimeno noshowo omiti momagumbo getu oshowo popepi nomagumbo getu. Uuyuni otawu ende tawu yi komeho nomonakuyiwa oto ka adha iikulya ya pumba, onkene aantu otaya kumagidhwa opo aluhe ya kale ye na iimeno yawo momagumbo gawo yoyene.

Ombuga olyo ehala ndyoka hali kala tali monika nawa. Ehala ndyoka kali na iimeno. Aantu ohayi thaneke nee, opo ya vule oku kala ya tala eshito lyOmuwa. Shika osha simana oshoka ohashi kwathelathana, opo aantu ya vule oku itumina omathano, mboka yeli inaya mona nale ombuga.

Oondundu odho dhimwe dhomomahala dhoka dhili dha simana, mono aantu haye kedhi talelapo, oshoka ihadhi kala pamwe unene nomagumbo, aantu oyeli haya londo ko, opo wo ya vule oku kala ya ninga omadhewo gawo pamwe naakwanezimo yawo.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo dhono hadhi vulu okutekulwa. Ohadhi kala momeya, odhili dhasimana oshoka odha pumbiwa momalutu getu. Ohadhi kwatwamo nee uuna aantu yeli dhakoka nawa tadhivulu okuladhithwa nenge dhiliwe kaakwanezimo.

Oondundu odho dhimwe ndhoka ha dhi adhika moNamibia nodha simana, oshoka aatalelipo oha ye ya moshilongo shetu opo yavule oku thaaneka omathano oshoka oye hole uushitwe noha ya kala ta ya ende noohauto.

MoNamibia omuna omahala ngoka omawanawa ngono haga adhika woo oombuga. Ombuga olyo ehala ndyoka hali adhika oondundu, ihali adhika omiti odhindji. Ohamu kala muna omiti omishona. Aantu ohaya yi yekelj talele po.

Mongashingeyi aanafaalama oyeya po nomikalo nkene yena okuhupitha iimeno yawo. Mpono haya kunu nomashina yi na owala omalamba taga minikile ndhoka dhaninga onga oonte dhetango. Shika oshili shasimana nonando oshina ondilo.

Uuyuni nkene wa putuka, aantu oyendji oye ya po nomikalo nkene ye na oku tunga omagumbo gawo. Mbono ye li haa tungu omagumbo gawo noondhopi. Shino oha shi kala sho opala unene. Ohaa painda wo omagumbo gawo, opo ga kale taga monika nawa.

Muunamapya otuna ko omashina ogendji gendji gayooloka. Otuna mo oombakumbaku ndhono hadhi tukwathele okulongekidha omapya, hadhi tu kwathele okukuna, hadhi tu kwathele okuteya osho wo okutsinina iimeno omiti opo yaakwatwe komapuka noko mikithi.

Omatama ogo gamwe gomiikunomwa mbyoka yena mbyoka yina oshilonga oshoka ohaga kunwa kaanafalama nelalakano opo ga vule okulandithwa nenge taa tula moomweelelo dhawo shika oshili sha simana oshoka ohashi etele aanafalama iimaliwa.

Iiyenditho oyi yimwe yili ya simana muuyuni, oshoka mongashingeyi aantu oyena oohauto ndhono dhili hadhi longithwa onga okweenda iinano iile, shino oshili shasimana oshoka inashi fa muuyuni wookuku mono aantu ya li haya longitha uutemba.

Ondjamba omuwambo emu Luka kahenge nima gwomakutsi omanene, gomukati hagu ende tagu kookoloka pevi goshipa oshikukutu kutu ngele wemu tala eli kokule and wutye oshaanda ,aawe oshinamwenyo hahili aataleli po taa zi kiilongo niilongo.

Uunafaalama woonzi owa simana noonkondo, oshoka ohawu eta po onyama okuninga omahupilo, oku eta po iilonga, oshowo okugandja omafufu ngoka haga longithwa oku eta po iizalomwa.

Oondundu odhili dhasimana, oshoka oondundu ndhika ohadhi eta iimaliwa moshilongo uuna aatalelipo ngele tayeyamo . Oondundu odhili hadhi monika nawa .naantu ohaya thaneke omathano.

Oombawutu noosikepa odho dhimwe dhomiiyenditho mbyoka hayi longithwa momeya. Aantu oha ye dhi longitha ne okukala ya enda momeya nenge taya kwatamo oohi. Ohamu kala ihe muna uupundi tawu monika nawa mono aantu hovulu okukala omutumba iho kala owala wathikama.

Uuyuni sho tawu ende tawuyi komeho aantu muuyuni oyeli taya longo nuupu. Iilongitho ngaashi mbi twakala hatu longitha monakuziwa iihupulo, uutololi niikwawo yilwe .Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omashina omanene oku kokeka iimeno oshowo okuyi pombela omiti opo kayi kwatwe kuupuka.

Oshiyimati shokuliwa kaantu nokiinamwenyo , hashi mene unene tuu moombuga. Ohashi liwa nee unene kaantu yomuhoko gwaaNama naaDamara moNamibia.

Oombete odho dhimwe ndhoka dhasimana, mono mongashingeyi aantu oyena oombete dhina omatalashe omawanawa. Aantu ohaya tula ko uunete koombete huka, opo yavule okukeelela oomwe ndhono hadhi eta omukithi Malaria.

Egumbo lyoshiwambo olukalwa lwaawambo ohamu adhika oondunda dhayooloka, muna ondjugo yamwene gwegumbo, muna oondunda dhaamati, oondunda dhaakadhona, tunamo elugo, tunamo oshinyanga shomusamane nayilwe.

Okutekela iimeno taku longithwa ominino. Monakuziwa aantu oya kala taya longitha omayemele nenge omakana okutekela ihe mongashingeyi oyena omikalo dha yooloka opo yavule okutekela iimeno momapya no moofalama.

Osikola oshiima shili shasimana muuyuni wo ngashingeyi oshoka waana elongo kuna mpa toyi na kuna sho tovulu okupondola monkalamwenyo. Aantu ayehe oya pumbwa okuya kosikola mpono yavule okula yamona oombapila dhokukala yakonga nadho iilonga.

Iimeno oyo yimwe yili yasimana muuyuni awuhe, mbika oyasimana oshoka aantu ohaya longitha iimeno unene tuu aanafaalama nelalakano opo yavule okwiimonenamo oshimaliwa uuna yalanditha iiyimati.

Okutekela iimeno muunamapya taku longithwa omunino ngono tagu tekele iimeno ayihe pethimbo limwe pehala lyoku longitha omayemele ,nenge iinima yoku tekela niikwawo yilwe. nhoka omukalo tagu vulu oku longithwa.

Iimeno oyo yimwe yomiisimaninima mbyoka hatu adha kombanda yevi. Aanafalama ohaya kunu iinima yawo nomalalako opo yi ilikolele iiyimati nenge iikwamboga.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo niimeno mbono yeli haya kunu iimeno etaye yi tekele opo yi vule oku paluka nawa. Uuna ya paluka aantu ohaya teyako nee iikunomwa mbyoka ya hala mono haya vulu oku koka omahangu nenge omapungu.

Omboga oyimwe ndjoka yili yasimana uuna omuntu tayi kondje nenge tayi kiilonga nenge poima aakwanezimo ohaye mutelekele omboga. Uuna omvula yaloko omboga oyili hayi piti tayi koko nawa ndjoka hayi kala ontoye ngele yatulwa omagadhi.

Oohi odhili dhasimana Muuyuni . Aanafaalama oyeli haya tekula oohi nomalalakano opp yamone oshimaliwa, nenge tayape aakwanezimo yawo onga iipalutha.

Mpamba sho a shiti uuyuni we, okwe wu shiti momukalo omukumithi mono a shitila mo iinima mbyoka hayi kala tayi monika nawa. Okwa shitila mo ihe oondundu ndhono dhi na omakololo mono ho vulu ihe oku yamo. Shika oshili oshiwanawa.

Omeya ogeli gasimana muuyuni awuhe oshoka pwaana omeya, iinamwenyo naantu niimeno otayi si. Iinamwenyo oyili hayi nu omeya opo yivule okuhupa mono mwakwatelwa iiyamakuti.

Mongashingeyi ano menanenathimbo aantu oye li yatunga omatungo gawo ngono ge li inaga nyenga we pevi ano ga tungilwa kiiti, kiipilangi nenge koongudhi ndhoka dhi li dha kola nawa.

Oohi odhimwe dhili dhoka dha simana. Aantu oyendji haya tekula Oohi ngashingeyi, mono haya ningi uukunino woohi taya tula mo omeya, ta yedhi tula mo eta ya kala ihe ha yedhi pe iikuly opo dhi vule oku koka nawa.

Etosha ehala hali adhika moNamibia hamukala iinamwenyo yomokuti yayooloka. Ehala ndyono ohali katalelwapo nee nohali ningi oshimaliwa okukwathela oshilongo. Ohamu adhika nee iinamwenyo ngaashi oonduli, oompo, uumenye, uuyandje nosho tuu.

Oshimeno Welwitchia Mirabilis, hashi adhika mombuga onene yaNamibia, osho oshimeno hashi hupu muukukutu nomuupyu wombuga. Nando naku kale inaaku lokwa, itashi si nandenande.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiiyenditho mbyoka hayi longithwa muuyuni wetu. Aanafaalama ohaya pulula omapya gawo opo ya kune iimeno yawo mbi ya hala, haya vulu oku kala ta ya teya e ta ya pe aakwanezimo yawo.

Ongolo oyo oshinamwenyo shimwe shomokuti, ano oshiyamakuti mbika oyo iinamwenyo mbyoka hayi vulu okutupa onyama. Oyili yasimana oshoka ohayi vulu oku eta aataleli po moshilongo shetu e taya futu oshimaliwa.

Oombaka odho dhimwe dhomiikwamawawa dhono hadhi tekulwa kAawambo. Odhi li hadhi vala omayi ngono haga tenduka ningi uumbaka uushona. Anuwa oombaka dhika ohadhi vulu okulandithwa opo dhi vule oku tu etela oshimaliwa.

Uunafaalama wiingulu nawo ota wu ende tawu koko, unene tuu miilongo yetu yaAfrica. Oha yi tu etele iilikolomwa yayooloka ngaashi onyama, omagadhi noshowo oku tu pasha sho mondjato.

Oombwa dho momeya iinamwenyo yomefuta oyi hole okukala unene komuhulo gwefuta. Ohayi hupu ne mokulya iinamwenyo iikwawo yomomeya. Koombwa dhomeya ohatu vulu okumona ko omagadhi, onyama nosho tuu.

Oondjuhwa odhili dha simana. Mongashingeyi aantu ohaye dhi tekula opo ya vule okwiimonena ko onyama nenge omayi. Shika oshili sha simana oshoka ohayi vulu okupalutha omalutu getu nenge tayi landithwa opo tu mone iimaliwa.

Oonkambe odho ndhimwe dhomiitekulwa namwenyo . Ndhi hadhi tekulwa nelalakano opo aantu yavule oku londako ngele yahala oku enda oshinano oshile. Uuna aantu taya ende moluhwa ohaya kayile nee oonkambe dhawo oshoka ihamu vulu oku enda iiyenditho otayi tsuwa komatayiyela gawo.

Uunamapya owuli wa simana mongashingeyi oku etapo iikulya mokati koshigwana, oku etapo wo iikulya mbyoka hayi ka landithwa koositola. Uunamapya ohawu gandja wo oompito dhiilonga kwaa mbono taya kongo iilonga oshowo oku gandja omawunongo muunamapya.

Oondundu odho dhimwe ndhoka dhi li dhasimana , oshoka ohadhi kala tadhi monika nawa , dho odho opaleka evi. Nonando koondundu ihaku mene iimeno lela unene, odhili dhasimana oshoka ohadhi eta iimaliwa moshilongo shetu.

Aatalelipo mboka haya zi komahala gi ili nogi ili osho wo kiilongo yokokule ohaya eta omauwanawa ogendji moshilongo shetu. Ohaya eta oompito dhiilonga. Ohaya eta iimaliwa moshilongo shetu osho wo okuyambula po oongeshefa ndhoka dhili pevi.

Aanafalama ohaya kunu iimeno mbyono ya hala mono aantu haya kunu pevu ndyoka kaalina iimeno, opo li vule okuopala lyo li vule ku kala lyili nawa. Shika ohashi ningwa oshoka aanafalama ohaya kala ya hala omiti dhominzile, dhiikulya nenge dhiiyimati.

Aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo , ta yeyi tekele nomikalo dha yoolokathana mono yena ominino odho dhili hadhi longithwa opo ya vule okutekela iimeno yawo.

Oshilandopangelo ondoolopa onene yoshilongo moka oha adha oondhila oonene dhoshilongo unene tuu oombelewa dhaaleli yoshilongo, omagumbo gaaleli yoshilongo. Ondoloopa wo ndjoka aanyasha ha ya yi yakakonge omauhupilo.

Oondundu odho oshinima shoka sha ningwa momamanya shono sha shitwa kOmuwa, shika oshili sha simana oshoka aantu ohaya yi kombanda hoka taya ningi omadhewo nenge aakwiilongo ta ye ya tale oondundu.

Ondjamba omuwambo eyiluka kahenge, oshinamwenyo shomakutsi omanene nene nomunkati omuleleka shoka shili osho oshinene shivule iinamwenyo ayihe mokuti, hatyi hili aataleli po taya zi komahal gi ili nogi ilili nohashi eta oshimaliwa moshilongo.

Otekinolohi oyetu etela omawuwanawa ogendji, yetu etela omashina omanene mwakwatelwa omambakumbaku, ngoka hagetu kwathele okulongekidha omapya getu, hagetu kwathele okutekela iimeno yetu osho wo okutsinina iimeno yetu omiti, opo yaahakwatwe kuupuka nokomikithi.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hakuti iiyamakuti. Kahenge okuli oshinamwenyo oshinene nene. Shono hashi adhikwa shina eyego ndyono hali vulu oku landithwa nolyina ondilo. Ohali etele Namibia oshimaliwa.

Onduli oshinamwenyo oshileele shomayala omambathithi hashi adhika uunene miilongo yaAfrica, ohashi li ne omwiidhi na ohashi li wo omiti nokunwa omeya onga uuhupilo washo.

Mongashingeyi okuna omashina ngono, haga kala miimeno taga tonatele iimeno shika oshili sha simana oshoka aanafalama shika oyeshi ningila oshipu aantu ihaya longitha we oonkondo odhindji.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo hashi adhika mefuta, shi na onyama ontoye nohashi gandja omagadhi. Oshinamwenyo shika osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi hili aatalelipo moshilongo shetu, sho otashi eta wo iimaliwa moshilongo shetu.

Mongaashingeyi, omuna omashina ngoka haga longithwa opo wo aantu ya vule oku tekela noku kokeka iimeno nawa. Shika ohashi ningwa kaanafaalama mboka yeli ya putuka nawa.

Ohotela ehala moka ho vulu oku ya ngele owa pumbwa nande oka fudhe po, wa pumbwa nande omainyanyudho nenge wa pumbwa ehala lyoku lala, uuna waka talela po omahala gontumba ngaashi aantu haya ka talela po omahala moka muna iinamwenyo, efuta niikwawo yilwe.

Egumbo lwoshiwambo, lyomuhoko gwaawambo, hagu adhika moshitopolwa shanooli moNamibia, lya dhikwa nee momikala nomoondunda dhoohozi nomiti omo haya lala noshowo omo haya zi.

Iilonga yokupakela nawa oongala moofakitoli. Okuninga omahupilo gopashimaliwa osho wo okufalwa koositola oonene dhi ka landithwe ningwe omahupilo gopashimaliwa osho wo ku etwe po iilonga.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyono aantu ye li haatekula, ohaye dhi tekula nee nelalakano opo aantu yavule oku kala yamona omahini uuna taye dhi kanda, nenge onyama uuna ye dhi dhipaga.

Uunafaalama woondjuhwa, oku e ta po onyama yoku liwa kaantu, omayi, owa simana wo oku e ta po iilonga oshowo oku indjipaleka omahupilo maantu.

Oonkanga dhimwe dhomoondhila ndhoka hadhi adhika moshilongo shetu. Ohadhi vulu nee okutekulwa. Dhimwe ohadhi vulu oku adhika momakuti. Koonkanga vulu okukutha ko onyama, omayi osho wo omalwenya gadho oku ga longitha miizalomwa.

Ondjuhwa omuwambo eyi luka kahadha, molwa oku hadha kwayo hoka ihayi fudhapo. Yina onyama ontoye. Yina omayi gena iitungithi yolutu ito mana. Tuna momagumbo getu, tuna omakondombolo noondema.

Elobota lyopashinanena ndoka hali longithwa kaanafaalama miikunino yawo oku enda pokati kiimeno, oku tala uukolele wiimeno, oku tekela iimeno nenge okutala omafo ngono gapumbwa oku tetwako .

Oonete odhili dha simana oshoka aanafaalama yoohi ohayedhi longitha. Mono haya vulu oku kwatamo oohi ndhoka yatekula. Shika oshili sha simana oshoka oohi ohadhi liwa. Ohadhi vulu woo oku etela aanafaalama oshimaliwa.

Omboga yopashinanena, hayi kunwa momapya kaanafaalama . Ohayi liwa onga osheelelwa, okutelekelwa miikulya yimwe ngaashi onyama .

Uushitwe oyo iinima mbyoka iiwanawa. Mbika oyili ya simana oshoka pwaana uushitwe nenge pwaana iimeno evi otali kala lya mbugalapala uunene lyo lyaana uuwanawa washa. Aantu oyeli haya ningi omathano kombinga yuushitwe wOmuwa.

Ekwato djoohi noonete miishana, omomilonga nenge moondobe nelalakano lyokulya nenge olyoku landitha nosho woo oku ninga uuhupilo.

Epungulo nekwato nawa lyomeya moondama, opo gaka vule oku ka longithwa miinakugwanithwa yiili noyiili uuna kaapena omeya nenge omvula ina yi loka, osho wo okuga longitha muunafaalama woohi.

Uunafalama wiikwamboga okutu etela iikwamboga mokati ketu okutu kaleka tuna uundjolowele. Iikwamboga ohayi vulu oku keelela omikithi dha yooloka ngaashi omalondo gombinzi ,ombato niikwawo yilwe moshigwana.

Ombasikela, nedhina limwe hatu ithana okathanguthangu, osheenditho shomalola gaali, hayi tukwathele okuya komahala gi ili nogi ili, okuka talelapo aaholike yetu, nenge okuka konga oompumbwe dhetu dhi ili nodhi ili.

Uudhila owo wumwe womiikwamawawa, mbono hawu vala omayi, tawu tendula uudhilona opo wu vule oku tana. Uudhila omuna wo uukodhi mbono wuli hawu yakula.